Ekyombeko kihango kya kanyina aha rubaju hariho emiti miringwa y'ebikindo ahansi hariho embuga y'obunyaantsi bugufu burungi aha rubaju hariho ebishaka.

Kapa erikwiragura eine amatu gemereire nana amaisho gajwiire ebyami ahansi enyuma hariyo ekibaare Kandi ahamutwe hariho ekyooma kikyerenyire.

Oruguuto ruhango rwa kooransi nirweshaturamu kabiri nihavugwamu koraansi na piki ekindi ekimotoka kihango kiine ebideeya bipakiireho nana orutindo aha mutwe aha rúbaju hariho obunyaatsi

Abaana bato bajwire ebiteteya , amasikati n'esati birungi. Abamwe bashutami ahansi omu kanyaantsi kagufu karungi esuwani ziri ahansi z'ebyokurya abamwe baherize Kandi abandi bakiriyo nibarya.

Abaana bato bashemereirwe bariyo nibairukanga aha ruguuto rwaitaka aha rubaju hariho enju eshakirwe amabaati n'ebishaka n'ebiti biraingwa

Omukazi ajwire omwenda omu mutwe ahekyire ekiteebo harimu omuhoro na muhogo zishubwire ekicepe n'akadeya natamburira aha rubaju rw'omugyera gwine amaizi gagubire enyuma hariyo ebisharara

Ekyombeko kihango kyine amiigi mingi na n'amadirisa miingi kyiine embuga eyine itaka kandi n'akanyaatsi kagufu na n'emiti mihango miringwa na n'emishwojwa.

Embogo mpango eine ebyoya birikwiragura, eine amahembe mahango neereeba omu maisho. Aha mutwe hariho akanyonyi karikwiragura kemereireho. kandi eyemereire omu eirisizo riine akanyaatsi kakurakuziremu.

Enju mpango eshakirwe amabati enyima hariyo ekyombeko kikozirwe omu matafari kitashakirwe aha rubaju hariho kasasiro erimu ebideya n'ebivera enyima hariyo omufuregye gw'amaizi gagubire.

Omushaija ashutami aha piki piki aheekireho ebitookye bihango abikomise orukoba aha rubaju hariho ebindi ebitookye ebiteebekine n'omushaija obikwatsireho aha rubaju hariho orutookye ruhango.

Amaato abiri makye gakozirwe omu kiti gari aha mugyera gwine amaizi magufu gakozitse oruzegyere kugakoma , enyima yago hariyo ebimera ebikukura aha mutwe gw'amaizi.

Ebifuuha bibiri bihango bushakiize obunyaatsi bwomire. Omumaisho hariho abakazi bataano bakuganiira. Omwe ariyo natsiba ondijo ishokye n'embuga y'itaka.

Omushaija ajwaire esaati y'obunyarara ajwaire akakwanzi Kari kwiragura omu ngaro ,ariyo namiga aha sumu yeye ajwaire nana empare ya mutare ayemereire .

Omwana muto ow'omwojo ayehinyire enyindo atsinikire amaino aharubaju hariho abandi baana abarikureeba omumaisho nkabarikuteera ekishushani

Enju zikozirwe nka obufuuha zishakirwe obunyaatsi aha rubaju hariho akafuuha akandi kashakirwe obunyaatsi kiine embuga y'obunyaatsi bugufu bushazire n'emiti eshatu mihango n'emotooka ahansi.

Omukono gw'omushaija ajwire eshaaha y'ekyoma nanaaba amaizi gariyo nigareeterwa omu kishekye ky'ekyoma ahansi y'ekibakuri ky'ekyoma kandi aha rubaju rwe hariho ondiijo muntu nawe ariyo nanaba engaro

Eryato rikye riri aha mutwe gw'amaizi g'enyanja mpango aha rubaju hariho agandi maato mingi omwojo omwe ayemereiremu eseeri hariyo ebishaka.

Oruguuto ruhango rw'eitaka ruraingwa aha rubaju hariho akanyaatsi kagufu omu maisho hariho ebishaka, orubaju orwa bumosho hariho enju z'abantu zishakirwe amabaati.

Abakazi bariyo nibazina amaganda bererize emikono yaabo omu mwanya barubatsire aha kanyaantsi kagufu karungi kabitsi enyima yaabo hariho abashaija abariyo nibateera engaro abandi bariyo nibateera engoma.

Enyanja mpango eine amaizi marungi abantu bariyo nibogamu aha mwaaro hariho omusheenyi murungi abantu nibaguzaaniramu abandi bateireho emitaka niboota omushana.

Kapa erikwiragura eyine amatu mahango gemereire n'amaisho gazwire. Ebyami ahansi hariho otubaare enyima hariyo ekibaare kihango ahamutwe hariho ekyooma kikyerenyire.

Ebibaaho bitekyereine, aharubaju hariho enju nana embuga eine akanyaatsi kashazire. Omumaisho hariyo emigoyi banikireho ebijwaro nana eshuka nana omuti muhango.

Omushaija w'omuzungu natambura mpora mpora ajwire ebizwaro bikwiragura akwatsire akabaaho aku bakutamburiraho ah'amaizi aha rubaju rwe hariho omuzungu w'omukazi oine enshaho erikwiragura nana omukyeka nibatambura mpora mpora omu maisho hariho omwaro gw'omushenyi.

Ekifuuha kihango kigufu kishakairwe obunyatsi bwomire aharubaju hariho embuga y'eitaka nana omuti muhango murungi Kandi nana embingo ziriyo nizikora orugo.

Ente nyingi mpango ziine amahembe maraingwa mahango nizitambura mparampora omwiriisizo ryine akanyaatsi kagufu komire enyuma hariyo ebiti bingi bikwataine.

Abaana babiri biine akamwenyo aha matama gaabo ondiijo asinikire amaino nibaruka ehuuzi bajwire yunifoomu bashutami aha ntebe z'ekiti enyima hariyo abandi abaana.

Omuntu ataire enshaho aha mabega ge akwatsire obuveera natambura mpora-mpora omukatare k'ebijuma nana emboga aha rubaju hariho emitaka eriho neshwekyerera ebijuma nana enyanya kandi omu maisho hariho ebitundubaare ebi bariyo nibatangiriza omushana kutateera ebijuma.

Ekimotoka kihango kyabarambuzi kiri aha rwagati y'oruguuto rw'eitaka aharubaju hariho akagaari omushaija akakwatireire akomiireho ebitookye bingi nana orukoba abantu aharubaju bariyo nibashamaara Kandi orundi orubaju hariho orutookye.

Emikono y'omwiraguju ekwasire esimu erikwaka na akacumu kakwiragura. Aha rubaju hariho ebirahuri by'amaisho nana akatabo kandi orundi orubaju hariho ekyoma ky'abajungu ky'amagezi. Ebi byoma biri aha meeza ya mutare.

Akatare karimu enyanya mpaango nana ebyoozi bya kitanga nana eminekye , abantu abaguzi bashutami Kandi abandi bemereire, beteireho emitaka kuzibira ebijuma byaabo nana emboga kuteerwa omushana .

Ekyombeko kihango kiringwa kya kanyina aha mutwe hariho aboojo nari abashaija bana abariyo nibatereza embaaho ahansi hariho emiti miringwa kandi ahandi aha rubaju hariho enyanja.

Emishozi ebiri ehikiine aha mutwe hariho enju z'abantu bakutuuramu n'emiti miraingwa mirungi seeri hariyo enyanja mpango nungi.

Ente ibiri mpango ziine amahe bazikoomiireho ekiti zikutambura ahansi hariho itaka enyima yaazo hariho akanyaatsi kakuzirekunziremu hariho n'ebiti biraingwa

Ekicuncu kihango kiine amaisho mahango gazoire nana enyindo mpango eine ebyooya birikutukura nerebera omu biti bihango

Omushaija tajwire esaati ashutami aine akooma aku barikusharisa embaho. Natereza omuti kugusharamu embaho aha rubaju hariho ebishaka na n'endiijo miti ya pacura.

Enkura ruhembe ibiri mpango zibyami ahansi ekyokubanza eine eihembe riraingwamu kandi kandi ahansi hariho akanyaatsi komire kakuzakuziremu nana ebiti aha rubaju.

Amahega g'amabaare agu batekyeireho amaarwa aha rubaju hariho ekiguniya n'ekishekye n'ekidomoora n'engata. Aha rubaju hariho emitumba, n'orutookye n'obunyaatsi.

Omushaija ariyo nafuunya ente nyingi ziriyo nizitamburira aha ruguuto rw'eitaaka ruhango aha rubaju hariho obunyaatsi n'ebishaka omumaisho ge hariho ekikondo ky'amashanyarazi n'enju z'abantu.

Enyanja eine amaizi gaine amaani mingi, rwagati harimu ebibaare kandi aha rubaju hariho ebindi bibaare bihango, seeri hariyo omugongo muhango nana amaju g'abantu

Abaana bato bari omu kibiina omwe nareba omu maisho atiire enkokora ye aha ntebe y'ekiti engaro agitiire aha mutwe n'ondijo nawe atiire engaro aha mutwe kandi ondiijo asinikire amaino.

Oruguuto ruhango rurungi rwakoorasi rwagati hariho ebitaara ebirikwaka ekiro Kandi emotoka zemereire ahari orwo ruguuto. Aha rubaju orundi hariho ebyombeko bihango birungi.

Abantu bari aha kaato k'ekiti karaingwa aha mutwe gw'amaizi agacureire barimu nibavuga akaato barikukoresa enkatsi bombi tibajwaire esaati kandi buri omwe navuga orubaju orwe orwakaato

Omukazi natembatemba akatembo n'omwana we muto nana abaishiki babiri abandi. Aha rubaju hariho ebiju bikuzire n'ebishaka. Enyima hariyo obwato buri aha sharo. Abantu bemereire aha rubaju rw'omwaro, kunu noarebayo enyanja.

Akaato kakye kari nkakakozirwe omu kiti kari aha kagyera kakye akari rwagati yekisharara aha rubaju hariho ebinyaatsi biri nka ebiguzi bukuzakuziremu

Omwana w'omwishiki ashutami aha musiri oguriyo nigumeza ebimera akwatsire ekidomora nanywa ebirimu ondijo omwishiki amwemererire ayekwatsire omu manyanya enyuma hariyo omusiri ogubaherize kubyara.

Entwinga ishatu zombi zemereire omwiriisizo ryine akanyaatsi karaingwa karungi ibiri ziri aha rubaju rw'omuti muraingwa enyuma hariyo emiti endiijo.

Abakazi bakuzakuziremu ni bazaana omupiira gw'ebigyere omwe ariyo nafinda akakumu aha rubaju. Omupiira guri aha rubaju kandi bari omu kishaayi kiine akanyaatsi kagufu.

Ekihangare kihango kiine ekikira kihango nikitamburira aheitagi rihango ry'omuti muhango aha mutwe hariho ebiguzi bihango byine amababi makye.

Karooli nyingi ziine ebinwa bihango nizitambura mpora mpora omu kishaayi kiine akanyaatsi karaingwa kakurakuziremu. Aha rubaju hariho orugo rwakarwenda n'ekiti kihango kiraingwa.

Omushaija naatsindika akagaari, akomireho ebiveera harimu ebijuma obundi harimu omuceeri nana enyanya zipakiiremu, enyima hariyo ekyombeko hariyo edirisa harimu ebirahure